eroo ha7i ta hayssafe xeellashe woykko be7ashe dizay aaze gikkko asati keehippe ufayettidinne issoy issuwaara idimettishenne ba kushiyan wancca oykki dhoqqu oottin bessizayssa xeellashe de7ays.

Issi keehippe daro lo7iza keeththa garsan gitta kawo oosancha asati gitta asati issi keeththa garsan eqqidi dizayssanne issi addey qasseka haasayishe dizayssa be7ashe de7ays.

ha7i hayssan ta ha7i xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko issi kaame oge bolla darro asati maarara uttidayssanne eqqidi dizayssanne be ashe deays

issi wogga gita denba gade giddon asati fute tokkanas gade bookkishe dizayssanne qasse tokkishe dizayssa tani hayssafe xeellanas dandayadis

hayssanta ha7i xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa qarsan darro asati lo7iza may7o maydaytinne ba sinthan pudhdhenne hessa malata darro miishata woththidi issi miisha esgishe dizayssa be ashe deays

ero ha7i hayssan ha7i ta be ashe dizay aaze giikko sikame oge bolla darro asati gammo dunguza heyara haara oyqqi eqqi dizayssa ta be ashe de'ays

Hayssafe ta qas xeellashe dizay aazeygikko asati issoy asati mokkishe dizayssa idimettishenne ba kushen maata oykqi dizayssaka tani xeellashe de'ays.

Issi keeththa agarsan issi donza addey eqqidi dizayssa xeellashe deays ha eqqida addeykka qasse komputerey bolla issi qofa xeellishe dizayssa beyashe de'ays.

hayssafe qasse ha iita be ashe dizay aaze geekko asati oge duunan uttidinne sanen saanen qumay imettin haqumaza be naytara shiiqidi mishe dizayssa xeellashe deays

Ero issi denba gade oge matan darro donza asati ba naytara shiiqidinne ba saanen quma oykki muussa bolla dizayssa xeellashe deays

Ero hayssan ha7i ta qasse be ashe woykko xeellashe dizay aaze giikko kuwaase ka ettizayssa xeellanas shiiqi eqqi xeellishe diza asata be ashe de'ays.

issi gitta gade giddon issi booray eqqidi dizayssanne ha booraza matarakka darro donza asati eqqidi booraza oyqqidi wodorora dizayssa xeellashe de7ays

issi gitta wogga denba gade giddon asati eqqidinne uttidi dizayssa be 'ashe deays ha asatikka meegoy meggiza gishas gaabenne pooxa mayda asatikka de'eettes

Ero ha7i hayssan qasse be7ashe dizay aaze giikko gitta wogga kaame oge bolla daro asati moteore bolla uttidinne qasseka bajaaje giddon kaame giddon laaggishe dizayssa be7ashe de7asys

qasse ha7i hayssafe taa xeellashe dizay aaze giikko gitta wogga aaho denba gadey bolla darro asati shiiqi dizayssanne oosanchati gata kawo oosanchati hishin asati kushe baqqishe mokkishe dizayssa be7ashe de7ays

issi gitta gade giddon asati gammo dunguza shuraabe oosettidayssa may7di uttidinne eqqidi dizayssa xeellashe deays eeta guye baggarakka gitta mithataka xeellashe deays

Issi wogga denba gade giddon asati uttidinne eqqidi dizayssa xeellashe deays ha eqqi diza addeppe issoy issi qofa haasayishe dizayssaka xeellashe de7ays.

Ero tani hayssafe qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko daro asati isi mala qommo may7o maydinne hemettishe dizayssa xeellashe deays.

hayssanta qasse be ashe dizay aaze giikko sikundidinne iitettidi diza kaame be ashe deays hayssa matanka qasse asati dizayssaka xeellashe deays

issi daroppe lo7iza keeththa giddon daro asati xarapheza sinthan maarara uttidi dizayssa xeellashe deays ha utti deiza asatikka ba sinthan waraqe ta wothidi xaafishe dizayssaka be ashe deays

issi gitta keeththa giddon asati oyde bolla maarara uttidi dizayssa be'ashe de'ays ha utti diza asatappe issi adde makrofoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellashe de'ays

haga bolla ha7i qas tani be'ashe dizay aaze giikko giitta wogga keeththa giddon ooliseti maarara uttidi dizayssa ba kushen waraqetanne skirfto oyqqidi xaafonne sissa bolla dizayssa be ashe deayys

ha7i hayssafe qaseta xeellashe dizay aaze giikko nu dere gammo cima aawati gammo dunguza may7di ba kushan xambaro oyqqidinne ammano aawatara eqqidi dizayssa be ashe deays

issi keeththa giddon asati oyde e bolla maarara uttidinne isti iqofa siyishenne xeellishe dizayssa xeellanas dandayadees

Issi daasa garsan asati ammano asatinne issa yssa mala daro asati maarara uttidinne issi qofa xeellishe dizayssa be ashe deays.

hayssafe tani qasse ha7i xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko nayti guutha nayti ba dere woga may7o maydi issife shiiqi eqqidi uttidi dizayssa xeellashe deays

Hayssan tani be7ashe dizay aaze giiko daroo itophiya giddon beetiza buqurata issipe shiiqi dizayta be7ashenne xeellashe de7ays.

hayssafe qasse ta xeellashe dizay aaze giikko gitta akstume hawulte geetetti erettiza ha wulteza xeellashenne be ashe de7ayes

issi daroppe gitta wogga abba beyashe deays ha abbaza bollakka asati qasse abba pinthiza miisha bolla uttidi keehippe daro asati uttidi dizayssanne issi attumay eeta giddofe qasse eqqi dizayssa xeellashe deays

issi lo7iza keeththa garsan keehippe lo7iza bootha dirba direti kaqetidi dizayssanne hara hara mayotikka dizayssa be ashe deays

hayssan tani qas ha7i xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko gitta wogga abba haatey gogishe dizayssa hayssafe tani xeellanas dandayades

issi gitta wogga denba gade giddon issi macanaya eqqada dizayssa be ashe deays ha eqqa diza maca nay matarakka wogga gitta mittataka xeellashe deays

Ero hayssan tani be ashe dizay aaze giekko issi woggara xaafettida xuufeza sinthara daro donza addeti eqqidi dizayssa be ashe deays.

issi gitta wogga denba gadey bolla daro donza asati eqqidi dizayssa be ashe deays ha eqqi diza asata matarakka gitta mithakka be ashe deays

hai' hayssafe qasse tani xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan donza addeti mule shukishe dizayssa xeellashe deays.

Ero hayssi qasse nu dere itiophiyan erettiza haaththa mala eeliza tama woykko erita;aale geetetti erizayssa hayssan xeellashe de'ays

Hayssan ta ha'i xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa giddon issi addey mole shukishenne giigisishe dizayssa xeellashe de'ays

haysa bolla ha7i ta xeelashe woyko be7ashe dizay aaze gikko asati ba dere woga puniza miisha punnishenne ba dere wogatto hupheza duge yeddidi eqqidinne dizayssa be7ashe de7ays.

Issi wogga gita denba gade giddon asati uttidi dizayssa xeellashe de'ays ha utti diza asata sinthan issi aayenti madabarafe issi eqa kessishe dizayssa be'ashshe de'ays

ero hayssa bolla qase ta ha7i be ashe dizay aaze giikko issi gade giddon darro asati uttidinne siaayya qasseka ma dabbarafe issi miisha kessashe dizayssa beashe de7aysi.

Issi asho bayzettiza keeththa giddon na7u attuma addeti ha ashoza giigissishenne qancishe dizayssa tani xeellanas dandayades.

issi keehipe daro lo7iza oge bolla ha ogeza matarakka qasse keehipe lo7iza cilelo maatay diccishe dizayssa be7ashe deays ha ogeza bollaka daro asati himettishe dizayssaka xeellashe de'ese

ero tani hayssafe be ashe dizay woykko xeelashe dizay aaze gikko issi misile be ashe deays ha misileza bollaka issi macasiya mayke kushen oyqada haasa ashe dizayssa be7ashe de,ays

ero hayssafe tani qasse ha7i xeellashe woykko be7ashe dizay aazey giikko issi lo7iza mishiriya ba kawo bena lo7idayssa dooradanne e dooridayssa yeggashe dizayssa xeellashe deays

Qasse hayssafe ta ha7i be ashe dizay aaze giikko issi gitta aaho keeththa garsan nayti maarara uttidinne ba sinthan komputere woththidi xeellishe dizayssa be ashe deays

ero ha7i hayssa bolla qasse tani xeellashe dizay aaze giikko asi kare dereppe yishin asati kushe baqqishenne shiiqi mokkishe eddizayssa xeellashe deays

Hayssanta ha7i beashe dizay aaze geekko issi misile be ashe deays ha misileza bollaka attumaynne macati eqqidi dizayssa xeellashe deays.

hayssan ta ha7i be ashe woykko xeellashe dizay aaze geekko darro keeththati kexxeti dizayssanne ta matarakka guutha mithatikka diccishe dizayssaka be ashe deays

Issi xuufe sinthan woggara xaafettida asa sinthan asati eqqidinne ha xuufeza be'ishenne kushe baqqishe dizayssa tani hayssa bollappe beyanas dandayadis

Hayssan ha7i tani qasse be ashe dizay aaze giekko keehippe daro pooqeta be ashe deays ha pooqeta matarakka cililo maata diccishe dizayssaka xeellashe de'ays.

keehippe lo'iza issi keeththa garssan asati eqqidi xeellishenne hemettishe qasseka uttidi diza asata hayssape tani xeellanas woykko beyanas dandayadis.

Ero hayssan ha'i ta qasse beyashe dizay aaze geekko asati kushey qanxeti wodhdhida asatas woy baynna asatas kushe geliza kushe oyqidi xeelishenne baas gelthi be ishe dizayssa xeellashe deays

Ero ha'i hayssappe ta qasse be'ayishe woykko xeellashe dizay aaze giikko issi koronte shiishshi oyqizasa be'ayashe de'ays. Iza matarakka tophiya bayndirakka xeellashe de'ays.

Gitta gade giddon keexettidi asati diza heeran qorqoro keeththaynne diccishe cilili beettiza maatanne gitta mithata hayssappe xeellanas dandayades.

issi keeththa sinthan shaaye woy qumay bayzettiza keeththa sinthan motereti eqqidinne asatikka eqqidi hemettishe dizayssa tani xeellashe de'ays

ero haytanta be ashe dizay aaze geekko issi quma keeththa garsan daro asati shiiqidi quma muussa bolla dizayssa xeellashe de,ays

Issi oge duudan keexettida katha keeththe woykko ushshati kaththati bayzettiza keeththa be ashe deays ha keeththa sinthanka motoreynne asinne eqqi dizayssa be ashe deays

issi donza addey eqqidi dizayssae qaseka keehipe daro lo7iza ambasadere may7o maydi tiri ooththi ha xeellishe dizayssa be ashe deays

Ha'i hayssan tani qasse be ashe dizay aaze geekko barmeleynne jarkaneti qasseka kartoonetinne hessa hessa malateti shiiqidi dizayssa be ashe deays

Issi keeththa giddon issi doonza addey xarapheza matan uttidi dizayssa be ashe deays ha utti diza addezikka qasse issi ba sinthan dabtarey woththidi xaafishe deees.

Ero ha'i hayssafe ta xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko issi lo7iza keeththa sinthan maarara asati lo7iza may7o maydi eqqidi dizayssa be ashe deays.

Issi wogga gita denba gade maatay dolishe diza sa giddon issi mishiroynne issi donza addey ba kushan waraqe ta oyqqidayti eqqidi dizayssa xeellashe de7ays.

Ero hayssan ta ha7i be7ashe dizay aaze giikko kaame ogey bolla eqqin ha kaameza qasseka asati wodorora goochchishenne issoysa haa woxerettishe dizayssa be7ashe de7ays.

Issi keettaa giddon asati eqqidi dizayssa be7ashe de7ays; ha eqqi de7iza asati issi maccasiyo hasayissishe dizayssa tani xeellanas danddayades.

ero hayssan ha'i iita be ashe dizay aaze giekko asata bolla qohay gakkin ha qoha gakkida asata maaddana siyida asati tookkishenne lo7ethishe dizayssa be ashe de7ayees

issi kaame oge woykko oge bolla issi donza addey eqqidi dizayssa xeellashe deays ha eqqidi diza addeza matarakka mithati dizayssaka xeellashe de7aysi.

Hayssappe qasse ta ha'i xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko darro asati shiiqi eqqidi dizayssa be ashe deays ha eqqidi diza asati darro asati issi qommo may'okka may'idayssa xeellashe deays.

Hayssafe qasse ta be ashe dizay aaze giikko daroppe gitatidi beettiza pooqe keeththa be ashe deyays misi pooqe keeththazi qasseka mastotera bicha gidoyssaka be ashe deayees

keehipey ayfes xeellin malalistiza woykko lo7iza pooqe keeththa beashe deays ha pooqe keeththa sinthanka lo7iza kaametinne darro asati himettishe dizayssa be ashe deays

issi keehippe gitta wogga fooqe keeththa garsan asati ha keeththaza giddon himettishenne pooqeza gaaththa xeellishe dizayssa tani hayssafe xeellanas dandayades

Hayssan tani ha7i be ashe dizay aaze geekko issi lo7iza keeththa agiddon darro asati cacogan uttidi issi qofa xeellishe dizayssa be ashe deays

Issi gade qasse keethtey keexxettishe diza gade doozore asati keexxana mala ha gadeza goydi lo7ethishe denbathishe dizayssa tani xeellanas dandayades

issi keeththa giddon daro asati shiiqi eqqidi dizayssa be'ashe de'ays ha shiiqi eqqida asati issi maashiney issi aaway haasayishenne bessishe dizayssaka be'ashe de'ays

issi gitta denba gade bolla keeyippe lo'i keexxettida pooqa keeththa be'ashe deays ha fooqe keeththaza matanka mithatinne maatati diccishe dizayssaka xeellashe de'ays

keehi daroppe lo'iza pooqe keeththa be ashe de'ays ha pooqe keeththa sinthanka gitta mitha be'ashe deays ha mithaza bollaka xaaxekiza lo'iza koronteka be'ashe de'ays

Keehippe malalidinne lo,idi keexettida pooqa keeththa be ashe deays ha keeththa matarakka kaameynne wogga mithati dizayssaka be,ashe deays.

Issi keeththa giddon kawo oosancha gitta kawo oosancha asati ha keeththaza gaaththan gelidi hemettishenne xeellishe dizayssa hayssafe ta qasse xeellanas dandayades.

Hayssa bolla qasse ha'i ta be'ashshe dizay aaze giikko gitta daroppe lo'iza pooqe keeththa be'ashshe de'ays ha pooqe keeththa garsanikka daro asati uttidinne eqqidi dizayssaka be'ashshe de'ays

ha7i hayssafe qasse ta xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko asati darro asati qay masqale shurabe maydi issife shiiqi eqqidayssa be ashe deays

Ero ha7i hayssan ta xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko si donza adde gammo dunguza maydinne ba kushen maykirofoone oykqi haasayishe dizayssa xeellashe de7ays.

Issi keehippe daro lo7iza keeththa agarsan darro asati poyde bolla shiiqi utti dizayssanne ha uttida asatikka ba sinthan haylandera haaththa woththidayssaka xeellashe de7ays

issi keehippe daro lo'iza keeththa gaaththan daro donza asati dungguza pooxa be qoodhera yeggidi eqqidi dizayssa tani hayssafe xeellashe de'as.

Hayssan ta hay qasse be'ashe dizay aaze giiko issi hakime keetha garssan issi yelida macasees. asati issi sheesha na'ay she'iko bena morontha mala otiza miisha imishe dizayssa xeelashe de'ayssi.

hayssafe ta xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko issi donza addeynne issi macasiyo be ashe deays hayssafeka qasse issoy isswas issi eqa immishe dizayssa be ashe deays

ero haagi hayssafe ta qasse ha7i be ashe woykko xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan booththa mayo may daanayti shiiqidinne issinozi xaafishe dizayssa xeellishe dizayssa be ashe deays

issi keeththa giddon daro asati xarapheza matan maarara shiiqidi uttidi dizayssa be ashe de7ays ha utti deiza asata sinthan haylandera haaththaynne daro miishati dizayssaka be ashe deays

ero ha7i hayssanta be'ashe dizay aaze giekko asati darro asati issi hakime keeththa garsan ba hakamettishe dizayssanne xeelettishe dizayssa be'ashe de'ays

issi lo7iza keeththa sintsan darro asati eqqidi dizayssa xeellanas woykko beyanas dandayadis ha eqqidi diza asati issi miisha ba kushan oyqqidi eqqidayssaka xeellashe de7ays

Issi keehippe daro lo7iza gade giddon lo7iza gitta mithatinne buro dolishe diza badala murutata giddon darro asati eqqidi haasayishe tobetishe dizayssa xeellashe deays

ero issi keeththa giddon asati karen uttidinne qeeri na7a qasseka baranda mitha eqqidayssa pude shaphisidi kessishe miicishe kaa7ishe dizayssa xeellashe de7ays.

Hayssan ha7i ta qasse xeellashe dizay aaze giikko Keehippe lo7iza shuchara licettidi oosettida kaamey oge bolla asati maarara sittara eqqidi dizayssa be7ashe de7ays.

Ero ha'i hayssa bolla qastani xeellashe dizay aaze gikko issi hakime keeththa garsan gitta kawo oosanchati asatas immiza eqa ba kushan oyqqidi hemettishe dizayssa xeellashe de'ays.

Issi macaasiya hakime keeththa garsan akamettanas iyaadanne arsaza bolla icha dizayssanne izokka akamiza hakimeti izi matara dizayssaka xeellashe de'ays

Issi keehippe lo7iza daro woykko keexettiza issi lo7iza woykko lo7iza miishata matan darro asati eqqidinne duge xeellishe dizayssa be7ashe de7ays.

issi keehippe daro lo'iza pitettidinne geeydi diza kaame oge beyashe de'ays kaame ogeza matarakka asati hamettanas giigida ogezakka xeellashe de'ays

Hayssan qas tani ha7i be ashe dizay aaze giikko gitta wogga asfalte bolla omarsara darro asati ba kushan durqakallo oykkidinne omarsa mayo maydi eqqi dizayssa be ashe de7ays.

Hayssan ta be ashe dizay aazey gikko shuchchara ginbettidayssa be ashe deays ha ginbettidayssi qasseka haaththa shiishi oyqqana mala asati ginbi woththidayssakko.

Issi keehi daro gitta gade giddon acccey qoletidinne accezi keehippe daro qoletti dizayssa tani ha7i qasse hayssafe xeellanas dandayadis.

darro asati maarara sitara shiiqidi utti dizayssa hayssa bolla ta xeellashe deays ha utti diza asatikka issi haasaya esgishe dizayssaka xeellashe deayes

Issi igitta wogga gade giddon asati ha gadeza kushera goyishenne keela keellishe lo7achishe dizayssa tani qasse hayssa bollafe xeellanas dandayadis

Ero ha7i hayssan ta ha7i xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko gittatidi keexettida pooqe keeththa be ashe deays ha fooqe keeththazikka lo7iza qalamerakka gorfeti dizayssaka be ashe deays

issi keeththa keeththayka keehippe daro lo7iza keeththa giddon heedzdzu asati eqqi dizayssa xeellashe deays ha eqqi diza asatappe issi macasiya ba kushen kartoonera eqata oykka dizayssaka xeellashe deays

Ero hayssan tani qasse ha7i xeellashe dizay aaze giikko asati qemasqele may7o maydinne ba kushe idimmidi eqqidi dizayssa ta xeellashe de7ays.

ero ha7i hayssafe tani qasse be'ashe dizay aaze giikko issi hakime keeththa garsan gittadaro asati gelidinne simaarara uttidi akamettishe dizayssa be'ashe de'ays

hayssafe qasse ha7i ta beyashe dizay aaze giikko xuray daroppe dendiza gadhe woykko kaame oge doozoreti ooththishe dizayssanne sinoykka ashawata mitata zaarethishe dizayssa be ashe de7ays

hayssan tani qasse be ashe dizay aaze geekko asati haaththa bamba doydinne ba kushey meecetishe nne xeellishe dizayssa be ashe de7ays

ero qasse hayssafe ta xeellashe dizay aaze gikko darro asati isi bolla shiiqi eqqidayssanne etaa sinthara poolise dizayssaka be'ashe de'ays

Ha'i hayssafe ta xeellashe woykko be ashe dizay aaze giekko issi keeththa sinthan asati issi woga dere woga may'o maydi eqqidi dizayssa xeellashe deays.

Ero qassai hayssafe ta xeellashe dizay aazeygekko gitta keype lo'iza shuchchara keexxettida wogga pooqe beyashe deyays ha pooqeza mataraka qasse gitatidi beettiza mithataka xeellashe deays.

Ero ha7i qasse ta hayssa bollafe be7ashe dizay aaze giikko daroppe keehi lo7iza kaame oge woykko asfalte xeellashe deays.

Hayssan ta be ashe dizay aazey gikko darro asati eqqidi dizayssa be ashe deays ha eqqidi diza asatikka ba kushen moybaale oyqqidi xam'ishe dizayssa be ashe deays.

Issi keetha garssan issi maara naagissiza woykko pirdda immiza issi attuma addey ba mayo woga maara mayo mayidinne utti xaafishe dizayssa xeellashe de7ays.

Ero haga bolla qasse ta xeellashe dizay aaze geekko asati shiiqidi eqqidi dizayssa be ashe deays ha eqqidi diza asatikka ba kushen waraqe ta oyqqi dizayssaka xeellashe deays

Hayssafe tani ha7i qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko issi karetha may'o mayda addey ba kushen maykrofoone oyqi haasayishe dizayssa be ashe deays.

Issi keeththa garsan daro asati kawo oosanchati eqqidi dizayssa be ashe deays ha eqqida asati qasseka issi qofa bolla haasayishe dizayssaka xeellashe de7ays.

ero tani hayssafe ha7i be7ashe dizay aaze giikko asati oge bolla qolettida ita buurata fitishe nne shiishshishe dizayssa ta xeellashe de7ays

Hayssan ha7i ta be7ashe woyllo xeellashe dizay aaze giikko sikkame oge bolla kaamey eqqi dizayssanne ha kaameza matarakka qasse wogga gita mithati dizayssa be7ashe de7ays.

Hayssa bollae ta ha7i qasse xeellashe dizay aazeeygikko issi buura shiishshiza kamey ba shiishshida buura ehidinne qolishe dizayssa xeellashe de'ays.

Ero hayssan ha7i tani qasse beyashe dizay aaze giikko oge matan qolettida iita burata asati fittishenne shiishshishe dizayssa xeellashe de7ayes.

kaamey oge woykko aspalte bolla asati qolettida iita buurata shiishshidinne pittidi makina bolla aatti iita buurata denthishe dizayssa be7ashe de7ays

ero ha7i hayssa bolla qasse ta be ashe dizay aaze giikko issi kaame oge shuchchara licetidi yoosettida kaame ogey bolla diza buurata asati fitora fittishe dizayssa be ashe deays

Ero tani hayssan ha'i qasse be ashe dizay aaze giikko iita buurata shiishshi ehida kaame be ashe deays ha buurataka asati woththishenne qolishe dizayssaka xeellashe deays.

Hayssappe tani qasse xeellashshe dizay aaze geekko na'u daro kawo asati issoy qasse nu dere tophphiya kawoy uttidi issoy issara qofa laamettishshe dizayssa xeellashshe de'ays

Ero asati hayssan ha'i shiiqidinne marara siththara dizayssa ba kushiyan qassekka waraqeta oyqidi eqqi dizayayssa taani xeelanas danda'adis.

Hayssa bolla qassaiita be ashe woykko xeellashe dizay aaze giikko asati darro asati ha'i ooraxetidi yida payda matawqa ekkanas masgabetishe dizayssa be ashe deays

Ero issi donaza adde issi keetan uttidi dizayssa be7ashe de7ays;ha utti diza issi donza adde qasse ba sinthan kompitera wottidinne ha kompitereza xeellishe dizayssa be7ashe de7ays.

issi keehife darolo7iza utta diza issi mishiriyo hayssafe xeellanas dandayades ha uttida mishiriya ha7i oorexidi yida payda matawoqiya oyqa dizayssaka xeellashe de7ays

ero ha7i hayssafe qasse tani xeellashe dizay aaze giekko giitta wogga abba matan issi aawa donza aaway ekki dizayssanne iza duuna matanka qasse izara haasa hasayettiza maykrafoone dizayssa be ashe deays

ero ha7i hayssa bolla qas tani xeellashe dizay aaze giikko issi lo7iza doonza addey uttidi dizayssa beyashe de'ays ha uttidi diza addeza sinthenka maykirofooney dizayssaka xeellashe de'ays

Ta qasse haui hayssape hayssape xeellashe dizay aaze giikko dero giitta gotta darro oosancha asati issi medha mayo mayidi eqqidi dizayssa be7ashe de7ays.

keehippe daro lo7iza keeththa garsan darro asati maarara uttidi issi qofa siyishenne xeellishe dizayssa tani be ashe ideays

Ero hayssa bolla qastani ha'i xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko asati darro asati gammo dunguza maydinne ba kushan maata oyqqidi dizayssa xeellashe de'ays

Ero qasse hayssafe ha'ita be ashe dizay aaze giekko issi keeththa garsan ammano aawatinne giitta gitta oosanchai eqqidi dizayssanne istoysua utisishe dizayssa be ashe de'ays.

ha7i hayssanta xeellashe dizay aaze giikko si ammano asati ba ammano bonchishe dizayssa hayssafe tani qasse xeellanas dandayades

Issi keehippe daro malalisiza lo7iza keeththa garsan lo7izan attuma addeti ba maara may7o issi qommo may7o may7 uttidi dizayssa xeellashe deays.

Hayssan tani qassi ta be'ashe dizay aaze gikko macanne attuma asati misile bolla diza assa hasappe tani xeellanas dandayadiis.

Issi gitta kuwaasse denba kuwaase ka ettiza denba gade bolla nayti kuwaase ka ishe dizayssa hayssa bollafe ha7i qasse tani xeellanas dandayades.

Hissi shuchchafe liceti ootettida kaame oge giddon asati darro asati bakushan shiishsha oyqqidinne sarokkishe yiishe hemettishe dizayssa be ashe deays.

Hagan qa ha'i ta xeelashe dizay aaze giiko issi keetha mathan daro asati eqidi dizayssanne eeta mataraka kaamekka bizayssa be'ashe de'ays.

Issi keeththa giddon darro asati eqqidinne hokkidi dizayssa beyashe deays ha asati ay xeellizo giikko issi donza adde komputere doydinne issi qofa bessishe dizayssa xeellashe deays.

issi keeththa geddon keehife daro lo7iza donza addeti ba may7o maaran maydinne issi keeththaza garsan eqqidi issi qofa xeellishe dizayssa hayssafe ta xeellanas dandayades

Ero qasse ha'i hayssafe ta xeellashe dizay aaze giikko hissi donza addey uttidi dizayssanne iza sinthara qasse pudheti cii shati dizayssanne nu dereyto phiya bayndirayn dizayssa be7ashe de7ays

issi keeththa garsan asati lo7iza shaashanne tukkeynne haaththa aadhdhin kare dereppe yida asatara uyishenne miishe dizayssa xeellashe de7ays

Issi keeththe giddon asati eqqidi issi qofa xeellishe dizayssanne tobetishe issoy issoara dizayssa hayssafe xeellanas dandayadis.

Ero ha'i qasse hayssafe ta xeellashshe dizay ahaze giikko daro keehippe lo'iza gitta asatinne booththa nayti booththa qamise mayidayta kushen qasseka ziqqi gaadanne macasaya eetara haasayashe dizayssa be'ashe de'ays

ero ta qas hayssafe be ashe woykko xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa garsan asati uttidinne pooliseti eqqidi dizayssa beashe de7ays

Issi kehippe gita kame oge woykon aspalite bolla daro asati motore lagishe bishe dizaysa haysappe tani qase xellanas dandayadis

Hayssan tani qasa7i xeellashe woykko be7ashe dizay aaze giikko gitta wogga kaame oge bolla pooliseti maarara eqqidinne hemettishe dizayssa xeellashe de'ays.

issi ype daro malalizanne lo7iza keeththa garsan poolisetinne hara daro asati shiiqi uttidi tobetishenne haasayishe dizayssa tani xeellashe deay

Issi keethta garsan poolisey ba maara may'o may'idinne maarara hayssan uttidi dizayssa tani ha ayssafe beyanas hoykko xeellanas dandayays.

issi keeththa agarsan na7u donza attuma addeti maarara utti dizayssa xeellashe deays ha utti diza asatikka tiri ooththi ha xeellishe dizayssaka beyashe deays

Daro asati issi gadey bolla shiiqi eqqidinne ba sinthan dabbo wothtidi poolisetinne shiiqidi ha dabboza sinthara eqqidinne ba kushen shaama eeththishe dizayssa xeellashe de7ays.

Issi keype daro lo'iza keeththa garsan daro pooliseti ba maara may'o may'denne utti dizayssanne xaafishe dizayssa be ashe deays.

Issi gitta wogga denba gade giddon daro pooliseti eqqidi dizayssa be ashe deays ha eqqidi diza pooliseta matarakka gitta gitta mithataka hayssafe xeellanas dandayadis

issi gitta aaho keeththa gassan na7u donza addeti dizayssa beyashe de'ays issi addey qasseka poolisekko ha asatikka issi qofa haasayishe dizayssa xeellashe deays

ero hayssafe ta ha7i be ashe woykko xeellashe dizay aaze giikko darro asati ba kushen puute oyqqidinne ha puuteza tokkanaas ekkidi bishe dizayssa xeellashe de7ays

issi iggita wogga denba gade goyetti liiqi diza gade xeellashe deays ha gadeza giddon asati bookki pute tokkishenne ba tokkida pute haaththa ushshishe dizayssa be ashe deays

Issi wogga gita keeththa garsan keehippe daro asati oyde bolla maarara uttidi dizayssa be ashe deays ha utti diza asatikka qase xaafishe dizayssaka be ashe de'ays.

issi gitta denba gade giddon darro asati uttidi dizayssanne eqqidi dizayssa be ashe deays ha asata matarakka qasse mithatikka dizayssa xeellashe deays

Issi keeththa agarsan na7u doonza addeti issi oyde bolla uttidinne ba sinthan waraqe ta wotidi ha waraqe taza bolla xaafishe dizayssa tani xeellanas dandayadis.

hayssa bolla ta qasse ha7i xeellashe woykko be7ashe dizay aaze giikko nu dere itiophiya kawoy issi ba qofa haasta ishe dizayssa xeellashe de7ayees

Hayssan ta ha7i qasseka be'ashe woykko xeellashe dizay aaze giekko issi denba gade bolla asati oyde bolla uttidi dizayssanne tiri ooththi xeelishe dizayssa be'ashe de'ays.

Hayssan ha'i ta qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko darro asati shiiqidinne issi asay hayqqin yeekkishe dizayssa be ashe deayys.

ero hayssafe ha7i ta qasseka xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko asati issi miisha bolla issi qommo may7o maydinne uttidi dizayssa be ashe deays

Ero asati hattaa bolla utissi efiza keetta woykko iqaa giddon maarara issi qommo mayo mayidi uttidi dizayssa tani haysafe be7anas dandayades.

giitta aaho gade giddon toketida muuze muruta be ashe deays ha muuze murutazakka di7o haaththe yiidinne muzeza mittidi dizayssa xeellashe de7ays

issi keeththa giddon afkado muruta asati shiiqidi shiishshi wottidinne ha afkato murutaza xeellishenne iza bolla ba haasaya hasayishe dizayssa xeellashe de7ays

hayssan ha7i ta qasse beyashe dizay aaze giikko giitta wogga denba gade bolla asati bookkishenne qasseka fute tokkishe dizayssa xeellashe deays

Issi kaame oge bolla sikaame giddon daro asati kaameza giddon eqqidi dizayssanne ha eqqidi diza asatappe qasseka itphiya bayndira oyqqida asatikka dizayssa xeellashe deays

Ero hayssafe qas ta ha'i xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko isti kawo oosansha woggita kawo oosansha issi macasiya haasashe dizayssa be ashe deays.

Issi keetta garssan kare dere asaynne nu dere asaa kawo oosanchcha gitta asati issi hara qeeta bolla na7u asati xaafishe dizayssanne eeta mataraka qasse hiira haara eqqi dizzysse asatakka be7ashe de7ays.

hayssafe qastani ha'i xeellashe dizay aaze giekko issi gita aaho denbba gade bolla mangiste kawo oosanchati gitta asati ba kushen puute oyqqidi tokkanas bizayssa be ashe de'ays

hayssan qasse ha7i ta beyashe dizay aaze giikko nu dere itophiya kawoy uttidinne ba sinthan maykirofooney uttin izan haasa7ishe dizayssa xeellashe de7ays

Hayssapfe qasse ta ha7i be ashe woykko xeellashe dizay aaze giikko issi macanne attuma addey issi waraqeeta bolla xaafishe dizayssa be ashe deays

Heedzdzu asati eqqidi dizayssa ta hayssafe beyashe deays ha eqqidi diza asatikka ba kushan waraqe ta oyqqidi ha bessishe dizayssa xeellashe deays

issi keeththa garsan daro asati eqqi dizayssanne ha eqqi diza asata giddofe qasseka xaraphe bolla keeke uttin ha keekeza qanxishe diza asata xeellashe deays

Hayssafe qasse ta ha7i xeellashe dizay aaze giikko issi sinoynne qasse sinoza bollakka biitta kaachi qolishe diza katto be ashe de7ays

Hayssan ta ha7i xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko issi denba gade giddon darro maca indeti shiiqidi uttidi dizayssanne tobetishe dizayssa be'ashe de'ays.

Issi tukke keeththa tukke bayzetishe diza keeththa be ashe yays ha keeththaza giddonkka asati utti uyishenne qasse macasiya duuqashe dizayssa be ashe deays.

Issi kaamey oge bolla kaamey dizayssanne kaameza matan gaaththanka asati utti dizayssanne iza matarakka hemettishe dizayssa xeellashe de'ays.

giitta wogga katama giddon darro kameti eqqidi dizayssanne ha kameta matarakka darro asati heenne ha hemettishe dizayssa tani xeellashe deays

Issi keeththa garsan daro asati eqqidinne hemetishe dizayssa xeellashe deays ha nay asata giddoppeka na7u nayti waraqe ta bolla issi qofa xeellishe dizayssaka beyashe de'ays.

issi keeththa garsan darro asati oyde bolla maarara uttidi dizayssa beyashe deays ha utti deiza asatikka isso issoara haasayishe dizayssaka xeellashe deays

Hayssan ha7i tani qasse be ashe woykko xeellashe dizay aazee geekko kaame oge bolla ekki dizayssanne asati iza gaaththan gelishe dizayssa be ashe deays

Issi kaame oge bolla kameti bishe dizayssanne kameza matarakka qasse daro asati eqqi dizayssa hayssafe ta xeellanas woykko beyanas dandayadis.

issi naay haatha matan issi mithafe oosettida mitha bolla ichidi dizayssanne ha ichi dizaanazikka qasse gammo dunguza maydi dizayssa xeellashe deays

Ero ha7i hayssafe qasse tani xeellashe dizay ahazeygeekko giitta wogga aaho denba gade bolla maataykka pude dolishe diza gade bolla daro asati eqqidinne silqerakka qaraxishe dizayssaka be ashe deays

ha7i qasse ta hayssafe be ashe dizay aaze giikko gitta aho denba gade bolla lo7idi keexettida daroppe ayfes lo7iza maata keeththa be ashe deays ha maata keeththa sintharaka doleshe diccishe diza bangakka be ashe deayes

Hayssan qasse ha7i ta be ashe dizay aaze giikko kaamenne be ashe de7ays ha kaame ta matanka qasseka keehippe daro lo7iza gitta gitta mithatakka be ashe deays

ero ha7i hayssan tani qasse xeellashe woykko be7ashe dizay aaze giikko issi maca nayawara giddon eqqada dizayssa xeellashe de7ays

Issi mitha garssan issi donza attuma na7ay mithafe oosettida oyde bolla uttidin dizayssa hayssafe xeellanaas danddayadas ha utti diza na7aykka lo7iza na77a gididayssaka be7ashe de7ays.

hayssafe qassa7i ta xeellashe dizay aaze giikko issi kare dere ase sidonza addey bayfan manaxire wothidinne issi mithafe oosettiza ishettizayssa bolla ichi dizayssa be ashe de7ayes

ha7i qasse hayssa bollafe ta xeellashe dizay aaze giikko asati gadey omarsin iza giddon be aqana keeththe giigissidi iza giddon eqqidinne uttidi dizayssa be ashe deays

issi gita aaho denba gadey bolla attuma nayti kuwaase ka7ishe dizayssa hayssafe tani qasse xeellanas woykko beyanas dandayades

Ero qasse hayssafe taai xeellashe dizay aaze giikko gitta daroppe lo'iza denba gade bolla lanqarakka gita mithati dizayssan lo'iza nayti issi mala booththa shurabe maydi miicishe eqqi dizayssa be ashe deays.

Hayssafe ta ha7i xeellashe dizay aaze geekko issi qommo may7o shurabe mayda maca nayti makinaza huphe bolla uttidi dizayssa be ashe deays

Na7u keehife lo7iza maca nayti misatiza shurabe maydinne miicishe uttidi dizayssa qasse tani ha7i hayssafe xeellanas dandayadis.

Ero hayssan tani qasse ha7i xeelashe woykko be ashe dizay aaze giikko gitta wogga zuma be ashe deays ha zumazanka qasse phoqidi saloy beettizayssaka xeellashe deays.

Si gitta wogga denba wora giddon ti keehipe adussanne qoodhera gitta gidida kafoy eqqidi dizayssa tani hayssafe pheellanas dandayades.

Hayssa bolla qasse ha'i ta xeellashe dizay aaze giikko keehi daroppe lo'iza gitta zumanne hazumaza sinthe baggara ka gita gita mithatanne denba cilila humatataka xeellashe de'ays

Ero ha7i hayssan ta qasse xeellashe woykko be7ashe dizay aaze giikko issi mitha garssan nayti attuma nayti uttidi dizayssa xeellashe de7ays.

Ero issi gitta wogga gade giddon issi attuma naay bandara maliza issi miisha ba kushen doqu ooththi oyqqidinne eqqidi dizayssa xeellashe de7ays.

keehippe lo'izanne gitta zuma hayssan tani be'ashe de'ays ha zumaza bollakka lo'iza mithati ciloloti bettishe dizayssaka xeellashe de'ays

Ero qasse ha'i hayssappe ta qasse be'ashe dizay aaze gikko zumatara denbatara lo'iza maatara keehipe daro lo'iza gade be'ashe de'ays .Ha gadeza bollaka issi naay eqqidi diza issaka xeellashe de'ays.

Ero ha7i hayssafe qasse ta xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko asati ha7i ooraxidi yida payda matawaqiya ekkanaas mazgabetishenne xaafishe dizayssa be ashe deays

Hayssa bolla qasse woykko ta xeellashe be ashe dizay aaze giikko asati payda matawaqia ekkanas mazgabetishe dizayssa be ashe deayes.

ha7i nuus oorathettidi yiida payda matawaqa ekkanas asati maarara salfetishenne ekkishe matawuqazas mazgabetishe dizayssa xeellashe de7ays

issi booththa qalamen gorfettida keehippe ayfes lo7iza keeththa garsan daro donza asati lo7iza may7o maydinne ba sinthan komputareya wottidi xeellishenne izara ooththishe dizayssa be ashe deays

hayssan ta be ashe dizay aaze giekko asati darro asati eqqi dizayssa xeellashe deays hayqqi diza asatikka qasse ha7i ooraxidi yida payda matawuqa ekkana misgebas eqqidi dizayssa be7ashe de'ayes.

Hayssafe ta ha'i qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko asati ha'i ooraxidi yiida bayda matawoqiya ekkanaas maarara salfettidi eqqidi dizayssa be ashe deays.

wogga gita denba gade bolla darro asati maarara sitara eqqidi dizayssanne qasseka izeta matarakka gitta mithay dizayssa hayssafe xeellashe deays

Eroo haui hayssa bolla qasse ta xeellashe woykko be7ashe dizay aaze giikko asati maarara sittara eqqidi dizayssa be7ashe

hayssan ha7i ta qasse be ashe dizay aaze giikko gitta denba gaden darro asati eqqidinne uttidi dizayssa xeellashe deays ha utti diza asata sinthanka wancay dizayssa be ashe deays

Hayssan ha'i taa qasseka be ashe woykko xeellashe dizay aaze giekko issi kuwaase ka ettiza denban nayti kuwaasa ka ishe dizayssa xeellashe deays

Hayssan tani qasse xeellashe woykko be7ashe dizay aaze giikko gitta wogga kaame ogey bolla daro asati issi mala mayo maydi woxxishe dizayssa xeellashe deays.

haytha bollafe ta qasse xeellashe dizay woykko be'ashe dizay aaze giikko nayti kuwaasse ka'i simmidinne xoonidi ufayettishe waassishe dizayssa be'ashe de'ays

ero ha7i hayssan ta ha7i beyashe dizay aaze gikko darro asati shiiqi eqqidi dizayssa beyashe deays ha shiiqidi eqqidinne uttidi diza asati issi qommo may7o maydayssaka xeellashe deays

issi kuwaase ka7ettishe diza denba gade bolla issi naa bolla qohay gakkin ha na aza maaddanas qeemesqele asati tokkishe dizayssa xeellashe de'ays

haga bolla qasse tani be ashe dizay aazey giekko gitta wogga kuwaase denba gade bolla attuma nayti issi mala mayo maydinne ba qoodha bolla medalaya woththidi ba kushen issi misha oyqqidi eqqi dizayssa be ashe deays

issi gita denba gadey bolla daro asati shiiqi dizayssa beashe deays ha shiiqi diza asata giddoppe issi addey gammo dunguza may7da addey ba kushen makrofoone oyqqidi haasayishe dizayssa xeellashe de7ays.

issi gitta wogga kuwaasey ka7ettiza denba be7ashe de7ays ha dembaza bollaka daro gutha nayti kuwaase ka7ishe dizayssanne eeta xeellishe diza daro asataka be7ashe de7ays.

Issi wogga gita kowaasey ka'ettiza denba gade giddon attuma nayti kuwaaseza guppishenne ka'ishe dizayssa ta xeellanas dandayades.

Ero qasse ha7i hayssafe ta be7ashe dizay aaze giiko darro asati shiiqi eqqidayssa be7ashe days shiiqi eqqida asatappe qasseka issuwas wancca woyto immishe dizayssa be7ashe de7ays.

Hayssanta xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko si kuwaase denba giddon quwaase ka'i xoonidi nayti ufayetishe guppishe dizayssa xeellashe deays.

Hayssan tani qasse ha7i xeellashe dizay aaze giikko ha7i ooraxidinne nu soho bollan dizayssa asati ba kushe ba ayfa meecettishe bana xeellishe meecettana mala giigidayssa xeellashe deays

Ero ta hayssape ha'i xeellashe woykko be ashe dizay aaze giekko hayssi qasse shepho garsen oyqetin bolla miisha yootiza miisha be ashe de'ayes.

ero ha7i hayssa bolla ta be ashe dizay aaze geekko mabarate woykko baattire shuchcha be ashe deays ha baattire shuchcha qasseka nu asati daroppe go7etosona

Hayssan qasse ha7i ta be ashe woykko xeellashe dizay aaze geekko asati izara may7o sikkanas go7ettiza issi may7o sikiza maashine xeellashe de'ays.

Na7u piizhetieqqidi dizayssa be7ashe de7ays ha pirizheza tanikka darro aynate Ushatikka gaathan dizayssa tani hayssafe xeellanaas danddayadis.

hayssan ha'i ta qasse xeellashe dizay aaze giikko koppi ooththiza maashine koppi ooththidi kessishe dizayssa hayssafe tani qasse beyanas dandayadis

Ero ha7i hayssafe qastani xeellashe dizay aaze giikko madarake bolla kare dere asay mayke issi aaway oyqqidi haasayishe dizayssa hayssafe tani qasse be ashe de7ays.

issi keehippe daro lo7iza keeththa garsan kare dereppe yiida asaynne nu dere gitta kawo oosancha asati issi qofa issi miisha ba kushen oyqqidi bessishe dizayssa xeellashe de7ays

Issi abba matan darro asati woyshefe oosettidayssa haaththey bollara izara himettizayssa oyqqidinne darro asati abbaza matan dizayssa xeellashe de7ays

issi gitta gade giddon goyishenne gadeza lo7atishe diza issi doozore beyashe deays ha doozoreza matarakka asatikka dizayssa xeellashe deays

gitta wogga kaame oge be7ashe de7ays ha kaame ogeza bollakka kaamey himettishe dizayssanne qasseka gaarey dizayssaka hayssafe tani xeellanas dandayades

issi kaame oge bolla issi qeeri naay kaame ogeza bolla saykile laggishe bishe dizayssa tani qasseka hayssafe xeellanas dandayadis

Ero qasse ha7i hayssafe ta xeellashe dizay aazey gikko lo7iza gitta aspalte kaame oge bolla kaameti hamettishenne bajajeyka hinne ha amettishe dizayssa xeellashe de'ays.

hayssan qasse ha7i ta xeellashe dizay aaze gikko shuchchafe liceti oosettida kaame oge bolla asati ba kushen para oyqqidinne daro asatikka eqqidi dizayssa xeellashe deays

Ero hayssan tani ha7i qasse xeellashe dizay aaze giikko issi wogga gita kaame giddon hametonta asa asay wulcherera sugi kessishe dizayssa be ashe deays

issi lo'iza keeththa garsan lo'iza zo'o qalamera lo'iza kaamey hayssa eqqidi dizayssa tani hayssafe hai xeellanas woykko beyanas dandayadis

Issi keehippe dalganne gitta gade be ashe deays ha gadeza bollaka kaameynne doozereti gadeza lo'athishe dizayssaka be ashe deays.

keehippe daro lo7iza kaame be ashe de7ays ha kaameza bollaka lo7iza ciishshatin dizayssanne hayssafe tani qasse xeellanas dandayades

issi keehippe wogga gitta denba gade be ashe deays ha denbaza giddonka ashawa gaaththan makamey oyqeti kezikke gin asati sugishe dizayssa be ashe deays

Issi gitta wogga shuchchappe keexettida pooqe keeththa beyashe de'as. ha keeththa sinththankka denbbay cilila maatay diccishe diza denbbakka xeellashe de'as.

Hagga bollafe qas tani ha7i xeellashe dizay aaze gikko shuchchara licetidi oosettida kaamey oge bolla issi donza addey motore bolla uttidi dizayssa be ashe deays.

ha7i ero ta hayssan xeellashe dizay aaze geekko issi kehiype lo7iza kaame oge woykko asfaltey bolla darro donza asati saykile laaggishe dizayssa be7ashe de7ays

issi keeththa gassan asati eqqidinne issi komputere bollafe issi qofa xeellishe dizayssa tani hayssafe ha7i xeellanas dandayadis

hayssan ha7i ta qasse xeellashe dizay aaze giikko doozoretinne gade goyshe lo7athishe bookkishe dizayssa be ashe deays qasseka iza matarakka siinoykka bishe dizayssaka xeellashe deays

giittanne wogga ayfes keehi xeellin 7iza pooqe keeththa be ashe deays ha keeththaza gaththaneka darro asati shiiqi eqqidi dizayssa be ashe de'ays

hayssafe tani qasse xeellashe dizay aaze geekko keype lo7i keexxetishe wuronta pooqe keeththa beyashe deays ha pooqezikka issi bagga qalametin qasseka issi baggazi qalameterenna

Gitta wogga pooqe shuchchara keexxetishe wurontayssa be ashe deays izaamatarakka qasse darro kameti heenne ha hamettishe dizayssanne asatikka hamettishe dizayssa be ashe deays.

ero tani hayssan ha7i qasse xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko keehipe lelashe keexettida keeththanne lo7iza qalamera gorfettida keeththa gatha be ashe de7ays

ero ha7i hayssa bolla ta be'ashe dizay aaze geekko shuchchara keehippe lo7idi keexettida wooqey misatiza keeththa be ashenne xeellashe deayes

ero qasse hayssan ta xeellashe dizay aaze giekko issi gitta gade geddon darro asati ba kushen kuute oyqqidinne qasse tokkishenne dizayssa be ashe de7ays

Keehippe daro lo7iza gittanne daro fooqe keeththata xeellashe deays eta ammatarakka lo7iza cililo umatanne kaame oge be ashe deays.

keehippe lo'idi keexettida shuchchara ginbetti keexettida gooqa keeththa beyashe deays ha keeththa matarakka naatuma nayti gaare laggishe bizayssaka xeellashe de'ays.

Haga bolla qasse ha'i ta be'ashe dizay aaze giikko shuchchara lo'idi keexettida daroppe ayifen xeelin lo'iza gitta pooqetanne qasse pudera saloy lo'idi beettiza issaka be'ashey de'ayis

issi timirte keeththa giddon tamare nayti maarara oydeza bolla uttidi tamarishenne xaafishe dizayssa hayssafe tani qasseka xeellanas dandayadees

Issi timirte keeththa garsan tamare guutha nayti maarara oyde bolla uttidi dizayssa be'ashe deays ha uttidi dizayssata garhsanekka astamaariya tamarsashe dizayssa xeellashe de'ays

hayssan ha7i ta xeellashe dizay aaze giikko issi timirte keeththa garsan tamare nayti oyde bolla uttidinne qase astamaariyakka eeta giddon eqqada tamarsashe dizayssa be'ashe de'ayys

issi keeththa garsan darro asati oyde bolla maarara uttidinne ha uttida asatikka be sinthan warqe ta wottidinne iskirftoora xaafishe dizayssa be ashe deays

Keehippe gitatidi beettishe diza daroppe lo7iza qalamera qalamettida pooqe keeththa beyashe deays ha pooqe keeththaza sinthanka buro diccishe diza mithataka xeellashe de'ays.

ero ha'i hayssappe ta xeelashe woykko be'ashe dizay aaze giikko tamaare nayti tamaari wursidinne anjettishe mayiza may'o eqqidinne dizayssa maydi eqqi dizayssa be'ashe detays

ero tani qasse ha'i hayssafe xeellashe dizay aaze giikko issi tamare keeththa giddon tamare nayti tamare keeththa maara mayo maydinne maarara uttidi dizayssanne miicishe dizayssa be'ashe de'ays

ero issi denba gade giddon sati ba dere woga may7o may7dinne zi miisha ba kushan koto oyqqidi eqqidi dizayssa xeellashe de7ayes

issi ogey matan woykko issi gade bolla daro guutha nayti shiiqidi eqqidi dizayssanne ba kushan ciishsha oyqi dizayssa tani xeellashe deays

issi keeththa giddon issi maca naaya booththa hakime may7o may7ada eqqada dizayssa ha tiri ooththa xeellashe dizayssa be ashe de7ays

issi gitta wogga maxaafa keeththa garsan issi donza addey xaraphe matan uttidinne xannaishenne xaafishe dizayssa tani hayssafe xeellanas dandayadis

hayssa ha iita xeellashe dizay aaze giikko tamare keeththa giddon tamare nayti maarara uttidinne paace paacetishe dizayssa hayssafe xeellanas dandayades tanee

issi keeththa garsan daro donza asati keehippe daro lo7iza may7o maydinne issi xaraphe bolla oosettishe diza issi qofa xeellishe dizayssa be ashe deays

Issi keeththa garsan asati maarara sitara eqqidi dizayssa be ashe deays ha asatikka issi qofa polisanawu bishe dizayssaka xeellashe deays.

Issi gitta tamare keeththa be7ashe de7ays ha tamare keeththa matan lo7iza keeththa sinthan guutha nayti tamaresoppe keidi bishe dizayssanne himettishe dizayssa xeellashe de7ays.

hayssan qasse ta xeellashshe woykko be'ashe dizay aaze giikko keehi daroppe lo'iza wogga gitta kaame oge woykko aspalte be'ashe de'as

gitta wogga gade be7ashe de7ays ha gadezi qasseka kaamey oge gidana mala kaame ogeza giigissishe diza doozoreynne iza matara asataka xeellashe de7ays

issi gita wogga kaamey oge beashe deays ha kaamey ogezakka lo7athanas doozore qasse goyishe dizayssa tani hayssafe beyanas dandayadis

hayssan tani qasse ha7i xeellashe dizay aaze geekko buro oosettishe diza keipele lasheti oosettishe diza kaame oge be ashe de7ays

issi giitta wogga kaamey oge doozorey goyshenne lo7athishe dizayssa be ashe deays ha doozere zaamatakka issi addeynne qasse issinozi motore laaggishe dizayssa be ashe deays

Ero ha'i hayssa bolla qasse ta xeellashe dizay aaze giikko keehipe malalistiza lo7iza kaame oge be ashe deays kame ogeza matanka daro lo7iza xuufetikka dizayssa be'ashe deays

Issi gade giddon asati issi irsa garsara arsettida keeththa woykko gade giddon eqqidinne uttidi dizayssa beyashe deays ha eeta matarakka mithataka xeellashe de'ays.

Ha'i hayssappe tani xeellashe woykko beyashe dizay aaze giikko gitta kawo osanchati gammo dunguza may'o maydi eqqidi dizayssa xeellashe de'as.

hayssafe qasse ta ha7i be ashe dizay aaze geekko issi kaame oge bolla kaame eqqidi dizayssanne trafike essada ochashe dizayssa be ashe deays

Issi gitta wogga oge be'ashe deays ha ogezi matan qasseka gitta gitta mithatinne buro diccishe diza mithataka xeellashe de'ays

ero tani qasse hayssan xeellashe dizay aaze giikko asati haaththa iza giddon eelissanas ginbida ginbe hayssafe be ashe de7ays

ero hayssantani ha7i beashe dizay aazee giikko issi attuma naa be ashe deays ha attuma naaza matarakka haaththey haylandera dizayssanne iza guye baggarakka maata keeththey dizayssa xeellashe deays